Gban'sabila ni gban'piɛla muɣi bɛ mansi ʒin ʒiya paɣasara ni nachimba nachimbil'so yɛla liiga piɛlli ka o zabiri nyɛ zaɣ'sabila teebuli nyɛla din ʒi bɛ sunsuuni.

Gba'piɛla niriba anu nti pahi gba'sabili ninvuɣ'yino o bɔbila nyɛbɔrisi n muɣi bɛ maŋ ʒi ʒiya bɛ digbuni maa kama nyɛla zaɣ'vakahili.

Loori nim n nyɛ gamu kanachimb kana ti pɛ n giliba n lihiri ba. ka tihipɛ n giliba tihimaa nyɛla zaɣi vakaha. silimiinsi beni gbansabila beni, bi zooya pam.

Nachimba n-kɔŋgili bɛ nachimkpɛma ka tihi ni mɔri be bɛ ni be luɣishɛli polo maa. Bɛ shɛba nyɛla ban dabiya ka shɛba kuriya ka shɛba zaya. Nachimbila so dabiya ka ye liiga zaɣ' ʒee.

Gbampiɛla ni gbansabila n-ko n-gili niribaa ayi shɛba ban gbana nye yɛn ŋmani tankpari ka bɛ yela sitir'shɛli din gabi kamanima zaɣ'ʒee beni zaɣ'dozim beni ni zaɣ'vakahali ka zaɣ'sabinli be di sunsuuni

Bipuɣinsi n-nyɛ ban zaŋ bimpiɛla n-tonto bɛ niŋgbuna ka ye nyiŋgokɔr' piɛla ni zaɣ' dozima ka niŋ suhupiɛlli n-wari bɛ kali waa. Bɛ nyaaŋga tia n-saya ka di vari maa nyɛ vakaha.

Paɣasaribili Kurili gbubi ŋmani ka kom bɛ di puuni ka boori saɣindi bipuɣi'bihi ayi ka bɛ niŋ suhu piɛlli ka la ka bɛ nyina yina bɛ zabiri nyɛla zaɣ'sabila.

Paɣa mini o yidana nti pahi bɛ bia n-ʒia ni suhupiɛlli ka paɣa maa ni doo bahi lari ka biibi do m-baɣi paɣa maa. Paɣa maa mini doo maa zaa yɛla sitir' sabila.

Paɣasari bihi ata n nyɛ ban laɣima ʒiya gbubi alizama ka niŋ suhupiɛlli ka la bi zaa sa pirila namda sabila ka gbubi takari gbana bi nuuni bi puuni yino yɛla liiga piɛlli ka din bɛ o gbunni to chichɛla chichɛla

Nachimbi nʒɛya ni ŋmeri tim pana n niŋdi bɛ nachim taba, ni paɣa sara ka bi wari wahi ni bɛ yaa zaa, ka tihi nyɛ din ko n giliba, tim pana maa shaŋa kama nyɛla zaɣi ʒɛhi ni zaɣi do zim ni zaɣi vakaha

Na chimba ni paɣi sara ayi, paɣi sari yinɔ gbubi la mŋan buɣu bila, ɔnuuni ka zaŋli n-kpa ɔnɔli paɣisari yinɔ nyɛla ŋun ʒiya ka ye sitiriʒɛɛ , ka nachimbili so tabi ɔ shee nʒɛya ka ye sitiri dozim

Gbansabila mini gbampiɛlanima n-ʒɛya gbampiɛlanima maa nyɛla bɛ niriba ata ka pili hɛlmɛnti piɛla ka yino so jinjam sabinli ka gbansabinli yino gba pili zupil'piɛlli.

Nachimbihi anahi m-be kom ni bɛ zaa gbubila kotoori binyɛra niriba ayi m-be bɛ sunsuu bɛ puuni ka yino pili zipiligu ka yino ye liiga dozim.

Nachinkpamba nyɛ ban ye suturi ʒehi ʒehi ni zupili ʒehi ʒehi ka shɛba pili zupil'sabila so ʒi kuɣi zuɣu ka ye gbaɣino din nyɛ zaɣ'sabili dini ka ye din nyɛ zaɣ'ʒee niŋ puuni.

Kom n doya ka sitima zaɣ kara ni zaɣ bihi ka di panpa kom maa zuɣu sitima shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla la shɛŋa nyɛ zaɣ sabila ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi tihi din nyɛ zaɣ vakaɣa n ku ko n gilli

Ko' daɣiri n-do m-baɣi palli nangbaŋkpaŋa ka loori ʒee za palli nangbaŋkpaŋa ka ninsalinima chana. Ninsalinima maa so nyaɣi baaji sabilinli ka so jinjam sabilinli ka piri namda sabilinli.

paɣasara ni nachimba n ku pe fooli n ʒiya n gbubi bi' baaji nima baaji sabili ni baaji ʒehi paɣasara maa puuni yino nye ŋun piri namda sabila

Paɣisara ni nachimba n-za loori gbini. Paɣisaribila so kpabila o bia o nyaaŋga. O yɛla sitir' sabilinli. Nachimba maa niriba ayi bela loori maa puuni m-mali aŋkɔra din zaɣ' ʒee m-para.

Tiŋ'puuni ka paɣasara ni nachimba ka be yem luɣili kam ka lora gba zaaha nyɛ din chani ginda nisalinima maa puuni paɣa so ye sitir'sabila ka nyɛɣi baaji sabinli o nu'zaa buɣua zuɣu.

Bihi ayi mini bɛ ma ka bɛ ma maa ʒiri piɛɣu ka lɔ'dari pa bɛ chɛchɛ nyaaŋa ka va tihi ni mɔri nyɛ zaɣ'vakaha m pe giliba.

Silimiin' paɣa n-so jinjamŋmaa ka piri namda piɛlli ka nyaɣi baaji sabinli ka ye liiga ʒee o zabiri nyɛla zaɣ’ sabinli o ʒala fulaawasi din nyɛ kama dabamdabam gbuni

Bipuɣinsi mini bidibisi niŋ suhupiɛlli ka guura. Bɛ laya hali ti nyili bɛ nyina. Tihi ni mɔri n-ku kɔŋgili bɛ ni luɣishɛli polo maa ka yino ye sitir' piɛla.

Doo din nyɛ tambutambu la n-wurim n-dɔya ka daantalisi dibaanahi na sansaya ka ninsalinima tam di zuɣu. Pam yɛla sitir' sabila ka shɛba ye sitir' ʒiɛhi.

Paɣa n-dabi mɔɣuni. O malila zabiri din nyɛ zaɣ' sabila ka ye sitirili din nyɛ zaɣ' ʒee ka jɛnsi kɔŋgili o. Jɛn' yino nyɛla ŋun yi kpaŋa ha nti zaya ka mɔri be bɛ ni be luɣishɛli maa.

Nachimbila n gbibi nuchebaŋa o nuzaa nuuni din nyɛ zaɣa sabinli ka la n yaagi o noli o nyɛla ŋun ʒi kaaroti ni girin pepe gbini ka o luɣili zuɣu so ʒia kohari kamantoosi.

Jarambiisa din nye tambu dibaa ayi la nyɛla din zaya m-baɣ' taba palli nangbankpaŋa palli maa zuɣu lɔra nyɛla ban chana zaɣ'ʒɛhi dibaa ayi zaɣ'sabila dibaa ayi ni zaɣ'piɛlli boosi waɣinli zaɣ'yinga.

Silmiin paɣa mini o yidana n ʒiya ka bɛ bia yɛ liiga piɛlli ka ʒi loori zuɣu ka bi baa ʒɛ bi sani ka bi yili tam taba zuɣu ʒɛ bi nyaanga

Du'kurili n zaya ka mali du'noya diba ata takoriti ayi di dikpina nyɛla zaɣ'dozim dundo'yini puuni ninsali zemi ka tabi o jirili di nyaaŋa kodu tihi ni kpikpa tihi n saya

Baasi piɛlli din mali lɔ'gbulli ka di koba nyɛ zaɣ'sabila kuɣa nyɛla din be o ni bɛ lɔɣ'shɛli polo maa ti'kuma ni mɔ'kuma gba nyɛla din pe gili o.

Duri ata din nyɛ zaɣ' ʒee di vorila lo'ʒee ka nyɛma bɛ luaɣu maa puuni ka ninsalanima ʒi kuɣisi zuɣu kuɣu piɛla ni kuɣ'dozima

Kpamb' n-laɣim ʒia gbubi alizama bɛ ʒila kuɣusi zuɣu ka zaŋ bɛ kpunkpanguhi ni bɛ bɔɣiri n-zaŋ pa teebuya zuɣu duu maa zuɣusaa nyɛla zaɣ'piɛlli ka bɔlifunima din galisi galisi la n-yili yiliya

Bidibsi ayopoin n biɛni bi zaa yɛla liiga koŋkoba yino maa yɛla liiga dozim ka yino maa yɛ liiga piɛlli yino maa yɛla liiga vakahali ka yino maa yɛ liiga ʒiɛ ka kpalansi do bi tooni

Paɣa sara ni nachimbi n be bɔli paakini paɣa so ŋun be tooni ŋɔ yaala ɔ gbali ni ɔ ŋme bɔli ɔcsola jinjam sabinli ɔ ningbuna kama nyala zaɣi piɛli paɣa so gba ʒi ɔ nyaaŋa ka so jinjam sabinli ka ye liiga zaɣi piɛli

Doo mini paɣa n-ʒeya doo maa ŋmɛrila timpana ka paɣa maa wara ni suhupiɛlli o nyɛla ŋun so jinjam sabinli gbunni ka niŋ suhupiɛlli ka la ka zaŋ nyingɔkɔrigu din nyɛ zaɣ'piɛlli n-niŋ o nyiŋgɔli ni.

Paɣ'kpamba ayɔbu n ti pahi nachimbihi ayi n zaŋ bɛ piɛla tabili tabili bɛ ni nani tooni dani maa dini tabila o nudirigu nimbili zuɣu ka ŋuni paya din tabi o nuzaa nimbili zuɣu.

Nachimbila ŋun ye sitir' shɛli din gabi zaɣ' sabilinli ni zaɣ' dozim n-duhiri paɣikpamba bam be motokia puuni ka bɛ nyaaŋga tikuma ni mɔkuma n-yɛm luɣili kam ka paɣilpamba maa puuni so kpabi o bia.

Gban piɛla ni gbansabila wari Kali waa ni suhupiɛlli paɣasara ni nachimba paɣasara maa yɛla suturi sabila ka bɛ zabiri nyɛ zaɣ'sabila ka su'chinchini bɛ zaasa bɛ piri bɛ namda nima.

Ninsal' n-ʒiya ka pili zipiligu ka gbubi alikalimi o nudirigu ka ga wɔɔchi o nuzaa o nuu pala laptɔp zuɣu ka foon'paɣila la do m-baɣi li ka tii be kopu ni m-be pileeti piɛlli ni n-tam buku zuɣu pa teebuli zuɣu.

paɣa ninkura ʒiya gbubi alizama bɛ zaasa yɛla chinchina liiga ka ye nyingogɔriti paɣa baa paɣa yino nyɛla ŋuni niŋ suhupiɛlli ka la o nyina yina paɣa yino nyɛla ŋuni kpa o bia o nyaaŋa.

Nachimba ayi yino yɛla sitir' sabilinli ka ʒi cheche sabilinli zuɣu ka yino za o nyaaŋga ka ye sitir' sabilinli jinjam sabilinli. O zabiri nyɛla zab' sabila.

Kamantoonsinima kɔnkuna tam tam tabi zuɣu di lɔɣili zuɣu miki kunkona gba tam tam tabi zuɣu ka teei lifu ka gba zaa tam tam tabi zuɣu a yi yuli di gbuni ka chibti dibaata bɛ lɔba ni doya.

Bidib'bili n-ʒi bidib'bili n-ʒi piɛɣu ka o nuu pa loori taaya zuɣu o pirila namdi piɛlli ka so jinjam sabinli ka ye liiga buluu ka sabbu pa o liiga maa zuɣu.

Silimiinga m-ba moto. Silimiinga maa yɛla piɛlli ka ʒi nɛma ka pili hɛlimɛnti. O nuzaa zuɣu ka loori sabilinli be o nyaaŋga o nudirigu polo ka loori vakahili ni loori ʒee loori piɛlli.

Nachimba ata n ʒiya ka nachimba ayi gbubi tahapɔŋ ka yino ka nachn yino pili zulilgu ka tihi pe n gili ba

Bipuɣinsi mini bidibisi n-zaya ka gbibi paɣisaribila nuu ni. Paɣisaribila maa pirila namda sabilinli ka so jinjam sabilinli ka kogaliɣili be baaji ni o nyaaŋga. O nyɛla gbampiɛlli.

Nachin'kura anahi nti pahi paɣasaribila zaɣ'yinga m ŋmɛri nuuni bolli paɣasaribila maa nyɛla silimiin paɣa ka ye suturi dozim bɛ nyaaŋa gonda tihi ni kpikpali tihi kɔ giliba.

salima bohili ni ka salinima ʒen Ʒiya shab gbubi la soobil nima ka shab gbubi pingaansi nima ka bi mali gban bihi din nye zaɣ'dozima n toori ko biɛɣu din do baɣiba

Bi'puɣunsi ni paɣasari kura nyɛla ban pɛ n-ʒiya diri bindirigu taɣipɔŋ'puuni bɛ shɛba gbubi la diriti ka shɛba diri bɛ nua bi'punsi maa puuni so niŋ suhupiɛlli ka la

Silimiin duu n-di nachiinsi ka diɣisi yiliyiliya ka kuɣisi zaya ka teebuli sabilinli za kuɣisi ayi sunsuuni ka fulaawaasi be duɣu ni n-tam teebuli sabilinli maa zuɣu.

Kuɣisabila din nyɛ dɔn jeliya kuɣisila n pɛ tabi ʒɛya dibaanahi nyɛla din ʒa tooni ka diba anahi gba ʒɛ di nyaaŋa duumaa zuɣu saa nyɛla zaɣi piɛli ka bolipu bihibihi nyɛ din furi turi di puuni, ka anfɔɔni nim nyɛla din tabitab duu maa di kpina.

Nachimba nyɛ ban ʒiri ʒili ka ye suturi sabila ka su'jinjɛm sabila kpikpalli tihi kɔ giliba bɛ lɔɣi shɛli maa pirila namda sabila ka yino ye suturi zaɣ'dozim ka yino piri namda piɛlli.

Paɣaba ayi n ʒi "plastic" kuɣu zuɣu yino yɛla sitir'piɛlli ka bɔbi bɔbi ʒee o zabiri nyɛla zab'sabila ka yino yɛ sitir'chichɛra chichɛra ka so moku dozim

Kuriti Kuɣisi anahi n ʒe teebuli piɛlli gbuni du'duɣili duu m-bala ŋmana ni kapunima nyɛla din tam tam ya chɛriti ni gba nyɛla din yeli yeli ya

Saɣisara anahi n-zaya ka niriba ayi la ka nyili bɛ nyina ka yino gbibi tahapɔŋ ka shinkaafabila be dinni ka yino bɔbi bɔbiga ka ye liiga waɣinli.

Nachimba ayi n-ti pahi paɣasar'bila ŋun ningbun'kom nye zaɣ'piɛlli nachimba ayi maa yino yɛla sitir'sabila jinjam sabinli ka sitir'piɛlli be di puuni o nyɛla ŋun gbubi yeduhurigu.

silimiin duu din dihi nachiinsi kuɣisi nyala din zan zaya ka di feya paɣa kuɣisi maa zuɣu teebuli din nye teebuli piɛlli ʒiɛla duu maa sunsuuni ka di kpuna nyɛ di kpun piɛla ka bolifu nim ni gili

Boosu piɛla ni zaɣ'ʒehi ni zaɣ'dozim ma yɛm lɔɣili kam ninsalinima paɣ'ba ni dabba gba Ku yɛm lɔɣili kam tia nyɛla din sa daa maani ka jiramiisa gba zaaha zaya.

nachimba n nyɛ ninvuɣ'shɛba ban so chinchina n zali bɛ shahi ka che bɛ nyɔɣiri zaɣ'kuma tihi ni mɔri n ku kɔŋ giliba bɛ shabi pirila gbabra ka shabi piri namda zeeihi ka shabi piri namda sabila ka shabi mii bi piri namdanima

Gbampiɛla bibihi paɣisara ni nachimba m-be duu ni. Duu maa puuni ninvuɣ' yino so gbibila dari din nyɛ da' gɔna n-ŋmɛri diliga ka shɛba ŋmɛri timpana.

Nachimbihi ayi n ʒiya yino zami ka yino ʒiya mɔri din nyɛ zaɣ'vakaha n kuli kɔ gili bɛ ʒi shɛli polo maa zaa bɛ gbubila malifanima ka nini polo wuhi ni bɛ niŋ suhu piɛlli.

Linjimanima paɣaba ni dabba bɛ nyɛla ban gbubi gabiga ka shɛba do' tingbani ka asanzanima ʒi dini ni ka tante piɛlapiɛla yirigi m-pili ba

Nachin'kura ayi m bɛ duu puuni ka yino ʒiya ka yino mi kuriya bɛ nyɛla ban bɛ neei sabila puuni ŋuni ʒiya maa ʒila kuɣi sabinli zuɣu ka bɛ nyaaŋa bongubihi tam tam teebuli zuɣu.

Paɣ'kpamba n-ʒinʒi plastik kuɣusi zuɣu plastik kuɣusi maa shɛli nye zaɣ'ʒee ka shɛli shɛŋa nye zaɣ'piɛla paɣ'kpamb' maa shɛb' gbubi baaji sabila ka ye nyigogɔriti ka kpa ninkpariti.

paɣa n ʒiya ka kurupoti za o tooni ka zuɣu tam kurupooti maa zuɣu ka teebuli ʒɛ o tooni ka tahapɔŋ tam teebuli maa zuɣu ka o gbibi cheriga

Kpɛri kpɛritiba diɛmdi bɛ diɛma bɛ warila Kali waa bɛ zaa so bɛ piri namda paɣasara ni naɣichimba so yɛla suturi sabinli ka zaŋ bɔbi shɛli din nyɛ zaɣ'dozim bɔbi.

Paɣasara ni nachimba n-ʒe mɔri ni mɔri maa kama nyɛla zaɣ'vakaha nachimba maa ni paɣasara maa be kpa ninkpariti ka shɛba ye liiga zaɣ'dozim ka shɛba ye liiga piɛla.

Dushɛli din dihi naɣ'chinsi ka di dikpuna nyɛ zaɣ'piɛla di zuɣusaa gba zaaha nyɛla zaɣ'piɛlli ka kuɣu shɛli din nye dɔndaliya kuɣu la ka di ʒɛya ka dofemeensi pam pa di zuɣu.

nachimba ayi ni paɣisara ayi n-ʒi kuɣisi zuɣu ni suhupiɛlli paɣisara maa yɛla sitir’sabila ka sɔ jinjɛm sabila bɛ ningbuna kama nyɛla zaɣ’piɛla nachimbila so ye leega ʒee ka kpa ninkpar’piɛlli

Paɣisara ni nachimba do' kura ni paɣikpamba n-ʒi tiwɔla kɔhibu shee shɛba kɔhiri kamantoonsi ka alibalisa ni ɡiriin pɛpɛ ni mana ka di pa m-pa kpalansi zuɣu n-do tiŋɡbani ni

Paɣi ninkura. ata n pɔbi nyɛ pɔbirisi, zaɣi pɛla toon dani maa yela nyingo korigu din gabi zaɣi dozima ni zaɣi sabila tihi nyɛ din kon giliba kabihi zɛ bi nyaaŋa yinɔ gba pɔbi nyɛ pɔbirisi din nyɛ zaɣi piɛli maa.

Duu din dihi nachinsi digbuni maa yaɣi shɛli nyɛla zaɣ'piɛlli ka yaɣ'shɛli nyɛ zaɣ'tankpaɣu ka TV yilli dugbuni maa duu maa tingbani maa nyɛla zaɣ'dozim ka kuɣi ʒi duu maa puuni di sambani ni mɔri ni tihi kɔgilli.

Bin wala balibu balibu nyɛla di be a daka bihini goŋda beni kodu beni alaafee beni paya beni ka bɛn wali shaŋa be kpalan bini nyili yiliya

Du'shɛli din dihi nachinsi tingbuna nyɛ zaɣ'piɛlli ka di dugbuna gba zaa nyɛ zaɣ'piɛlli ka kuɣisi pɛ gili teebuli duu ka di za di sunsuuni kuɣisi maa nyɛla kuɣi ʒehi ʒehi di lɔɣili zuɣu vari vari nyɛla di tabimiya.

Paɣasara ni nachimba m wari waa ni suhupiɛlli ka silimiinga ʒiya gbubi nuchɛ baŋa ŋmariba anfoonima silimiinga maa yɛla sutur'sabinli ka mali zuɣu polo.

Tipa din nyɛ zaɣ' dozim ka di kɔba nyɛ zaɣ' sabila. Ninsalinima paɣiba ni nachimba kpe m-be di puuni ka gaɣa zaɣ' dozim ni zaɣ' piɛla ka bɛ zaŋ li lo n-yili lala tipa maa.

Ya n-nyɛ din zanzaya kɔŋkɔbakɔŋkɔba ka paɣipaɣiri mia beni ka bɛ paɣi chinchina n-zaŋ pampa ka kuɣa ni tampima dina n-ku yarigi luɣilikam.

wanzam n ʒeya ka cheri ninkurigu wanzam maa kpa la ninkpara ka pili zipiligu ninkurigu maa ʒi la kuɣu zuɣu ka so jinjam sabinli.

bipuɣinsi nyɛla ban diɛmdi diɛma ka lara di nyaaŋa ka ti kuma ayi saya ka loori zaya ka ninsalinima gba chana duri gba zaa za bi nyaanga

Nachimba ata n-ʒiri tahali bɛ zuɣuri ni ŋun be sunsuuni maa yela sitir'piɛlli ka ŋun be tooni maa so jinjam zaɣ'ʒee bɛ durila taabo.

Salimbɔɣili m-bɔŋɔ. Salimbɔɣili maa puuni taŋkpayaarigu n-zaya. Taŋkpayaarigu maa nyɛla zaɣ' dozim ka tihi vakaha pe n-gili ba.

palli zuɣu m-bɔŋɔ ka lora nim ʒenzaya ka paɣa ba ninkura bihi paɣ'sara ni nachimba ka bɛ chani palli maa zuɣu.